Bakasi bali a betikile zisaniya kumutwe nenga kuliko bitungulu, zinyanye ugundi bili bitungulu byongene ni carrot ni bogoya uyu nayo aliko nenga bali kujenda basilile imasa babitikile zi saniya ze zinyanya ne bitungulu.

Inyanza ilia nenga lugu, inyuma yene yenyanza batayo bulalo ni lugudo bayombeka zingudo zibili kuliko zimotoka inyangayi ni gimisaala je gamasanyalaze ni bisaala ba byaala kungazi kweene kuli zimotoka zili ku kuzingudo zene inyanga yi.

inzofu iliya ilikujenda ili mukyibila mukyigona inyuma yene yayo bisaala bibili biliwo bigwile asi nenga ilikujenda lubega lwene ndi lwenzofu yene bisaala biliyo bileyi ninyuma yene biliwo bisaala bileyi iyelikwiyongelako imaso nigumumu gwamile mungaji

aliwo inyanza iliya iye gamani nenga kunyanza kwene aliwo umseza uliko uli ni lilyato ali munyanza mwene mo nenga ndi inyuma wenyanza yeneyi buwanga chibila chiliyo ni buwanga bwamile mungaji bwakubile kunyanza yene iyichina nenga aliwo umutu uliko kuwuga imile

Zebura iliia ikasi ilikwaya ni kajeche kaayo kawanga kalimo buwanga nibumali kasilile imaso nenga mawe asilile ima idani nenga ilikwaya muchigona nigumumu gwakubile kwama mungagi

Aliwo inyanza ili'a mato gimileko magali naabi, mamali, mawanga, ga bulu nenga bayombeka ni nyuma lubega lwene lwodani lwe nyanza ayi, bayombekako tsigolofa nenga bachi kumaliliza da ni gamato gali'a gatikile bitu.

umukasi aliya umunefu abowa lizune agwatire ni masiki agwatile zigilavuzi alimukatale aliku ziwotameloni agana gula ziwotameloni nizi nanasi nenga kulubega lwene mabondi gali lubega lwene batu bandi bali lubega lwadani nenga kali katale agwatile ni gilavuzi

Aliwo bakasi bazungu wo babili, ugundi agwatile i't-shati nuwesati ye'bulu, biboyile tsimasiki balikwaya majani.

Ali umufubuka uli'ya asudile gumukono mungaji agwatile itishati imali, asudile gumukono mungaji nenga inyuma iliyo kipande ali kulugudo ni abantu bandi bali kulubega lwadayi. Ni namufeli alimungaji umuwanga

Imotoka iliyo i'Daina batikile madote bali kulugudo ela nomuseza mudwena ali yene iyo isi madote gali nenga yasilile maso ili kwilosela imaso ili dani nenga lubega lwene lwe lugudo kwesi i'Diana ili bisala byabala lubega zimbega zosi zana.